Vana vadodori vonasirwa nemipikicha dzekuti vaerenge voroo erenga veinyora nema namba veinyora nema gama veipedzepo veikomba nemhuka dzakona nema zina akon veiita nekuzvienzanisa votokura vaka ngwara.

Akuna uchasara mazuwa ano, unondoona nehwana hweshe hungaa hudoko hweshe hunoendeswe kuzvikora. Hooguma hofundiswa hwakaunganidzwa pamwepo naanofundisa akhona oroohushekerera hweipuwa nemabhuku ekuringire mupikicha.

Vana vadodori kanyi uno vanodaroko veyiunganidzwa nganambuya vaironzerwa ngezvekufunda, veyidzidziswa ngekuyerenga, voropfekedzwa ngengubo dzinenge dzakafanana kuti veshe vade kuenda kuzvikora, vagumeyo vofundiswa kuti vapase.

Vantu voramba vengozwaro vantu endesai vana kuzvikora vantu veiendesa vana vachakatsonga akuna vana vachagata kumakanyi. Worogumeyo vorogara pazvihlayo zvinenge zveipindirana nezera ravo veifunda varimwo veidakara.

Ana veshe angava majaha ngemhandara anodaroko kuzi vaende kuzvikora kwevanoenda kofunda vakapfeka ngengubo dzakona dzinosisirana pazvikorapo. Vooguma veifunda vozobvepo nekukona kokuerenga vokona.

Zvikora zvinofundira vana vedu muno, zvonasirwa zvakabaanaka zvekuti ukagumepo mwana weshe unoona pekugara nepekufundira pakanaka pasina kukweyerana zvihlayo, zvinoite kuti vana vadakare ndizvo.

Zvikora zvekuti vana vafundire zvoramba zveinasirwa nemahofisi akona ekuti vakuru vezvikora vashandire obekwawo akanaka ekuti kudai mwanyagumepo mweide kuvaona munovaona mukatimwo mwakati hwe.

Tinobonga zvedu anamusharukwa entaraunda dzino akaite kuti ana aende kuzvikora, akati muntu weshe ngaende kuzvikora ari mwana mudoko aende kofunda akone kunyora mabizo avo akone nekuverenga hino akuchina nevantu mwana weshe wakuzvikora kanyi uno.

Vaizvireketa veidaropo veiti akiti wee itai kuti ana eshe aende kuzvikora ana ngaaende kuzvikora ana mai wee gwinyisirai kuite magawu ana aende kuzvikora hino tinobonga nekuti ndaraunda yekwedu uno akuna neuchasara mwana weshe nemuzera mudooko waakuzvikora.

Anditi vaizvironzasu ana mutape ventaraunda ino vachiti atichazvidi zvekuti ana afundire pashi pemuti itai kuti ana afundire muzvikora zvakanaka ngatiake zvikora tikati atiregeri kugwinyisira hino tinobonga ngekuti antu ari uno akatsamwirira taanazvo zvikora zvakabati hwe.

Zvimweni zvakona zvikora zvinonga zvakabati hwe zveindozosiyana ngenharaunda ngenharaunda zvimweni zvinobaagadzirwa zvekuti kunyaendesepo mwana wako unenge eibawaone zvakanaka zvimweniwo zvinenge zvakabatitsvaa asi kweshe kurikufunda.

Kusiyana kwazvo zvikora zvimweni zvinenge zvibari nezvihlayo zvekuti anhu kuti vana vagare zvakanaka zvimweni zvakona zvinenge zvakakura zviri zvembiti asi chimweni cheingodikanwa chekuti mwana akagarapo ongonyora ofunda opasa.

Vana veshe votsvakirwa mare dzekuende kuzvikora majaha nemhandara kotangire pashipo. Veshe vasvikeyo vodetsereka nekunyora nekuerenga nekutamba nekuonana nevamweni vavo.

Anditi pavaizvironza suu kuti emunodaroko zvino mweigara neanasikana ano mumambatso musikaaendisi kuzvikora, munozviziya ere kuti vakaendeyo vanoenda koofunda vorozoto funda nemishando yakhona kudai ngemu zvibhedhleramwo vozotoonepo votozoshanda nemumabasa akhona zvoroonaka .

Vakati veizvibhuya pheya vanhu vakazviita zvemahara, kweizwaroko,"Uyai kune antu anode kufundise antu ngezvekuzvikora, uyai antu kumidhibano, antu anode kufundiswa ngezvemishando".Hino kune vakazozviteedzera ,zvakazonesepo ere. Wabva ngeapo ,wotosona, apana neuchine ntamo.

Vanakadzi mazuva ano votenderwa navo kuti vaite mishando ingadai ngemagetsi yo kuti kuvadetsereke mukati mwendaramo dzawo uye nenharaunda yavo kuti idetseredeke nenguva yavano petuke kanyi.

Anditisu kudhayakwo kwaindoya nemushumo wekuti chimwana chechisikana chikandotunge mazamo chotoende kooganga. Hino mazuwa ano tinobonga ngekuti veshe vorumba veiyende kuzvikora kubeni vazogumeyo pheya voite nekuzoshanda dai kunyari nekurukakwo musoroko votoitana votozotobveyo nemishando.

Vanakadzi nevanarume majaha nembandara veshe voende kuzvikora zvavanoenda kofundiswa ngekunasire vanthu misoro kuti vawone mishando vanarumewo veifundiswa nekugunda vanthu musoro mwo kuti veshe vaite mishando.

Veshe majaha nembandara kweduuno voende kuzvikora voguma veifundiswa ngemishando yekuita vamweni veifundiswa mishando yekunasira magetsi nehembe dzakona dzavadxoka zvechifitana zvakadaro.

Ndiani waizviziiya kuti mungaa mumabanimwo mumatoromwo munosimwa nemadumbemwo nemikovha nemabhanana mukamuhambemwo antu mweindodaremwo kuningira munondoona mitombo yega yega hino antu akachizozvironzerwa zviya peya vanenge vozviziya kuti onyahamba oziye kuti mune mitombo.

Tinobonga zvedu sabhuku entaraunda yedu neabereki eshe arimumomu kuti akadaro kuti akadaroko kuti Toda kuti ana eshe anga majaha dzika mhandara vaende kuzvikora vaende kofunda mishando inondoroozotona amweni akona anenge agumeyo orotozokona peya ngekuakako opetuka uno mabasa omakona.

Kwai majaha entaraunda ini akambopere kuende kuri unobati nenyoka ikabuda unotamba newekuiponda naye kubeni veshe peya vakitika vaayo kuzvikora zvederayo kutsvake mabasa vorozoti nepavanopetuka veshe vanokanika nemovadzo vanenge vaapo.

Muntaraunda mwedu muno, hakuna uchasara. Anamai nana baba veshe voende kuzvikora kutivoguma voite mishando ingadai ngekunamira namira zvinoite kuti mapayipi emvura ahambe vodetsereka muntaramo.

Majaya nemhandara veshe voende kuzvikora kwavanoti vaguma vanenge veifundiswa ngemishando vamweni vakhona vanodaroku kushanda kuti vakone kutsetsa vamweni veidaroko yakasiya a siyana.

Tinobazvibonga nehurumende yedu yakazvitenda kuti ana ngaaende kuzvikora neanenge aendayo kwakona anoguma afunda voziya nemishando yakona dzinyari movha vanenge vobadzikanika peya .

Akuchina nembavha mazuva ano antu anodaro poo eirumba ana baba woo ana mai woo eiende kuzvikora ogumarwo ofundiswa nokutsetsa orwo pfeka nehembe dzakona dzino diweyo paanozo petuka kanyi uno, vese vanenge vokona kunasire zvihlayo.

Waizviziya ndian kuti ana haakagara zvino anozoda kuti ngemberiyo azoenda kuzvikora. Teibonga hedu hurumende yedu yakati majaha zveshe nemhandara ngavaende kofunda ngekuti vona vazofunda ndxondo dzavo dzorodzeka.

Takati taenda kukisimusi gore rimweni koguma hakuna neantu peya. Majaha eshe emumuganga akabapera kuti chohwe. Kwakuzwe kuti vantu vari kuzvikora hakuna neuchagara uno mazuva ano antu opere kofundire mishando tikati tinobonga antu ngaafunde.

Vaizvironza veiti iya muganga uno hauchina nearumbwana ambopere kuende kuri. Kuda kuzoti ndee eshe apere kukitika kuzvikora zvedereyo, obeyo okona nekunasira nemagetsivo zveshe vanenge vonasira peya nentaraunda yojeka.

Dzingaa mari hadzo dzingashupa vakiti wee ,zvakanaka kuendeaa ana edu kuzvikora ngekuti neanemge azwa oendeyo ,oguma akafunda ngezvemuzbibhehleramo ouya onyashanda ,nendaraunda dzedu dzekwanatuzuka dzinenge dzazotojeka pya .Antu otorapwa eipona.

Majaha eshe neanarume eshe oenda kuzvikora koofundira kutsetsa. Vagumeyo vopuwa nengubo dzakafanana dzekuti vapfeke kuti vaonekwe kuti vari kuita chiro chimwe. Vobveyo vookona nekutsetsa mundaramo dzavo.

Aizvironza aisa ano eidaro kuti itai ana aende kuzvikora ngekuti angumeyo aafundiko kwega anenge eitofundiswa nezvekutambazvo neaana sikana unoona eitambawo nemabhorawo orooozotobveyo avashasha otopuwawo nemare.

Unoti woonyahamba mukanyi muno ngenguwa yekumasikati iya munenge makabaati dii. Woroobvunza kuti hino ana emukanyi muno ambori kuri wozozwa kuti eshe ari kuzvikora, majaha nemphandara ari kuzvikora zvedereyo. Antu arikoofunda orozopetukepo angwara.

Ah! navozvo vanoti varikumamizi kwavoyo antu orozviti ndee kuzviningira voroona kuti kune basa pheyani kuzvikorayo ngokuti nanatichawo anodaroko eiema neana awo mumaraini, anawo echichitofundiswa oroozobvemwo pheya majahawo nembandara veshe vookona.

Akuna uchasara kuenda kuchikora kwedu uno. Vana veshe voenda kuzvikora zvederayo. Nematicha akhona oshanda, kuti vana vakone veshe kunyora nekuerenga, zvozovabatsirawo mundaramo.

Nharaunda dzekedu uno dzakaisirwe zvikora zvakakura zvakanaka zvekuti veshe majaha nemhandara vafunde. Vozobveyo vanemishando yekuti pavano dzokera kunharaunda uno vanogona kuita.

Kubeni peyani zvikora zvimweni takanyagara kudai zvinenge zvisizorina nezVinozonase kufundwa kwemene ngekuti zvekuerenga zvakhona nemwekugadzikire mabhuku akhona munenge musina ubeni mworozohamba ngedzimweni ntaraund a zvinenge zviriyo zvakabati hwee.

Handiti zvaironzwasu kuti zvamunanyadai mushanda dzino sungirai mare dzakona mumukamo moendesa ana ano kuzvikora. Hino tinobonga ngekuti eshe majaha nemhandara yekwedu uno ayo kuzvikoreyo oguma nematicha akona oro ofundisa ngenguva yaanobveyo anonga angwara.

Zviro zvakhona zvinochizosiyana ngendau ngendau, zvimweni zvikora zvederayo zvinenge zvakabachizokura zvoro chizotonakazve, zvorozoti nemajaha nemhandarawo anonyaendeyo kuzoaningira eshe anenge akachizotoita ekutoseja peya.

Kubeni piya dzimweni ndaraunda zvimweni zvikora ukazozviti ndee unoti haa ngazvirekere hazvo worozoti waenda kune zvakanaka unondoona nezvihlayo zvakona zvakabati hwe nemunenge meifundirwa makona panonyorerwa cheshe chinenge chiri bachirungu.

Vana veshe majaha nemhandara voenda kuzvikora kofunda vagumeyo vopfeka nengubo dzinenge dzakafanana kuti nawo pakati pawo pasava nemusiyano wekuti uyu murombo uyu mupfumi vafunde zvakanaka.

Dzona dzingaa mare hadzo dzingatamika akiti voye takagara kudai zvino. Kubeni kudai dzaionekwa ee antu aiende kuzvikorayo kofunda derayo, oro ozoti neanenga aenda akona ana edu otobveyo nemishando peya nentaraunda ino antu otobatsirika zvobati mhoryo.

Kubeni peyani mare dzakhona nGedzingaita dzinonesa zvadzo asi kune anadzo zvinge zvakabanaka kuti ana ano aende kuzvikora ngekuti aZogumeyo anokona kuzonyora ngekuerenga zvinenge zvanyorwa ngematicha orotozokura akangwarepo

Mukati mwe zvikora moramba muchi nasirwa kuti munake nezvi bandera zvino ronza kuti pama guma pano panozwi pakati zvoramba zvichi nasirwa zveizwa kuti ne vantu vanoda kupa tsvaka vasa neseka kupaona.

Zvikora zvinofundira vana zvederayo zvanaka mazuva ano zvasiyana nezvekudhaya nekuti zvobekwa kunyazwi nemunoti vana vatambire mitambo yakona yakasiyana siyana inenge yakaba naka.

Vana veshe majaha nemhandara, vorumba veiende kuzvikora kofunda. Voguma nematicha akona vonyore basa rekuti vana vaite vakone kuerenga nekunyo kuti vakure vakangwara veiziye zvavanoita.

Zvikora zvakanaka zvoakwa zvokuti vana vafundire zvopendwa ngependi yakanaka yekuti nevanoningira vanozviona zvakatimborwo vana vodakarira kuendeyo nepabanze pakona ponasirwa.

Vana veshe venharaunda yedu vangaa majaya kana mhandara veshe vorumba veiende kuzvikoro koofunda zvikora zvepaderapo. Vasvika vobikirwa nechekurya kuti varye vasati vatanga kufunda.

Majaha nemhandara, anamai nanababa veshe vanoenda nekuzvikoroyo vasharuka veiofundise vana, vana vadoko veifundiswa voropfeka nengubo dzakafanana veshe vorozobveyo vorokona kunyora nekuerenga.

Kaizvironza peyaaa asharuka ezvikora ano eiti, itai kuti zvikora zvenyu zvino mweinyazviaka mwozoisa nemabizo akhona. Kuti neunonyaguma akazoerenga. Unozoziya zina rakhona nekuti zvimweni azvina zvinenge zvakati chenenga.

Zvimajaha nezvimhandara unondozviona zvirimo muzvikora zveifunda. Wotoona nekunaka kwazvo zvinyari zvikoro zvakhona zvinonga zvakaakwa zvakati hwee zvekuti unondona kuti vana vanongokura vakangwara-ngwara hapana uchakapusa.

Mare zvadzo vakiti woye dzenge dzingange dzonesa kubeni kinege kuadziona dzakabaanaka pya. Ngekuti ana awo anoenda kuzvikora ,anyaguma kuzvikorayo anochizoofunda zvakawanda .Hotochizoabatsira nemukukura kwawoko.

Kwainga kwakabaasara zvako Chipinge uno kumatundu kwedu uno, hino tinobonga ngekuti nemumiganga mwedu munozvaayo pheyani zvikora zvedereyo, zvekuti anthu akaguma anamai naanababa ooguma akafunda eshe nemajaha nembhandara dzo anobveyo aane mishando yakhona

Kuzvikora zvederayo vanoita nekuzvinasira zvoroonaka veiita nekubeka zvekuti kudai mwoto ukanyati unode ku ambura unopera weshe kudzimwa vogadzira nezvi mbatso zvakona zvekubeka zvinogare zvirizvo zvoroonaka

Kuzvikora zvederayo unoti ukagumeyo nenguva imweni unoona kuti zvinenge zvakabanaka zvakanasirwa nekubanze kwakona. Kwekuti vana veinyade kugara kuti vaverenge nekunyora vari pabanzepo zvinonga zvoita pakabati mhoryo.

Zvimweni zvikora derayo zvinodaro nemhatso dzakona dzemunenge mweigara dzinenge dzine neyo mwekubeke nexatuya dzekupfeka nezvituru zvekuti mugare mweifunda, mweierenga. Zveshe zvinenge zvakabaaperera zvirimwo mukati mwembatso.

Kuzvikora zvedera kunonasirwe zvakabanaka zvekuti vantu vanyafunge kuti vambozorora vanoenda kunozororerwa mukati mwe muti mwekuti varimwo vanobazwa nenyama dzavo kutambanuka kuti hwe.

Handiti zvinoronzwasu kuti itai kuti antu aende kuzvikorana ana ngaafunde ariadoodori ndokuti azokwanisa kuguma nemberiyo ngekuti oguma zvikora zvederayo zvinenge zvazonaka nemwekufundiremwo mwakona munenge mune zvihlayo zvechiyunguzvo.

Handiti muchumairi wekwedu uno waindoramba ezvireketa kuti zvomoenda zvikora zvederazvo masangoenda zveshe zveshe endai itai kuti muende zvechechi kuti murambe meindozwa naro shoko rakona raMwari rechikatholikero tikati tinobonga tinochirumbira iyoyo.

Zvikora zvederayo zvoramba zvaiakwa zvakanaka kuitira kuti antu anyaguma atenge aifunda zvinenge zviri pabanze zvinenge zvakanyorwa kuitira kuti vantu vaziye kuti zviini zvemene zvinodiwa pazvikora apa.

Anditi chaibvunzepo ere kuti mai nana zvikora zvakhona zvinochizombosiyana ngei ngekuti zviri kanyi uno nezviri kumathaundi uno zvakaba siyana, ndikati zvinenge zvoosiyana eya, zvekumathaundiyo zvinobaanaka nemunohamba mapato mwakhonemwo munohambe movha munenge mwakanasirwa.

Zvikora zvederayo zvekuti vana vafunde, zvonasirwa kuitra kuto nevanouyawo kofunda vagume zvakati nhorwo pazvikorapo, posimwa nemaruwa nemunohamba motikari dzakona mosemenderwa kuti munake

Vaizvironza peya kuti shingirirai asikana nemajaha shingirirai kufunda kwakona mugume paderayo. Mwanyagumewo derayo nezvikora zvakona zvinenge zvachizotoitawo kuti zvinenge zvanaka peyani nemishando yakhona inenge yooneka. Hino mare ndiyo yaishupa asi tinobonga angu arikuzama.

Ubeni zvimweni zvakona nemare dzakona dzinenge dzeidaidzirwa unozoone kuti azvipindirani hazvo zvikora zvakona asi wochizondodaroko mwana ngaaende ngekuti chatinoda ngechekuti aende kofunda zvimweni zvoroozonaka nepashi pakonepo panohambiwa moroita nekudziningira kuita magirazi.

Majaha nemhandara, vaisa nevanakadzi veshe vorumbe kuenda kuzvikora mazuva anaya kofunda zvikora zvepadera derayo vaguma vobaya nemichini inoita kuti vadetsereke pakufunda .

Anditisu mumakanyi muno zvikora zvakona zvakanyazi zvaayo kwana gazayo ukazozviti ndege zvinenge zvakati tonzvororo zvisina nemibhedhu yekuti vantu vaate kubeni zvimweni zvederayo zvinenge zvakabanaka antu anenge eiata nepamubhedhapo abati hlee.

Vaidareko mai vangu vachiti mare dzakona asikanamwi dzamunoda ngedzakawanda ndinodzione kuri. Tikati gwinyai mai kushanda ngekuti kuzvikorayo kwetinode kuenda kunenge kune mibhedhu yekuti toguma tinovatepo nemumbatso mwakonamwo munenge mwakazobati mhoryo.

Zvaironzwa peya kiti hemunozviona zvakabatitsvatarara kudai uno zvikora zvino kune zvederayo zvinenge zvakabazoti njuku zvekuti ukazviningira unoti here akitiwoye muchiri mwekufundira ere kubeni nevenenge vazopindamo vakona voro finda voro funda veitobvemwo nezvirozvo zvakati hwe.

Mukati mwezvikora zvedereyo munobekwa nezvekuite kuti antu anyaguma afunde ndizvo zvingadai ngemabhuku anovaronzera zekuti vaite mukati mwo kuti nemishando yakona vazoyi nzwisisa vanyapedza.

Kuzvikora zvederayo, kwoiswa nemwekunyorera mwakhona mwechiyungu, mwekuti vanhu veifunda vanenge veiona zvinobuda pamadziropo, kuitire kuti muntu weshe neunenge akanyagara kuretu, aone zvakanaka.